Nzvimbo unotengeserwa zvakasiyana siyana. Ine vanhu vashoma vari nechemukati. Murume ane hembe yeruvara rwebhuruu ane ngowani ari kubuda panzvimbi iyi. Panorasirwa marara paripo. Nzvimbo yedu yakachena. Varume vaviri vanofamba vachienda nechekuruboshwe.

Nzvimbo inotaridza pabasa pano tengeswa zvemotokari. Pane mota nhatu dzakamira ipapo. Mumugwagwa hamuna vari kufamba.

Makabati maviri akayenzana, akakwenenzverwa zvakanaka zvinonwisa mvura, ari maviri ane ruvara ruchena

Ndiro inoratidza kudya kune hutano. Ine mupunga, nyama yakatsvukira yakachekerwa madomasi, yakachekerwa kerotsi ikaiswa shizha remindi.

Tende yeruvara rwebhuruu yakanyorwa "COVID-19 SCREENING & TRIAGING CENTER" iri munzvimbo yechikoro. Zvimbuzi zvinowonekwa nechekumberi kune gomo uye denga rinoratidza kuva risina makore.

Mutengesi wemarasha arikuyera marasha mumbaura. Masaga ane marasha akazara ari mubhara riri padivi remutengesi wemarasha.

Miti nemichero yemango inoonekwa. Pokutanga kumusoro mango dzisati dzabereka dzinooneka. Pechipiri kurudyi mango yatorerwa mufananidzo pedyo pedyo iri kuoneka kutsvukira. Pazasi tinoona mango dzichiri mumuti dziri kuoneka. Nechekure tinoona kusvibira kwakaita pasi neuswa uye nemimwe michero.

Nzvimbo inoratidza mafuramhepo. Iripadyo nemugwagwa. Vanhu vaviri vakagara pabhenji rokutanga vamwe vakagara nechekure. Miti inooneka ichiisa mimvuri yayo nechekumugwagwa.

Nzvimbo inogara vanhu. Ine imba inogarwa yakagadzirwa nemapuranga nemarata. Huswa hwakaoma, kanzira kanoenda pamba karikuonekwa. Dzimwe dzimba ndedzezvitinha dzirkuonekwa nechekure.

Muriwo uri mubindu. Urikuratidza kuva usina kunge wadiridzwa. Nechekumberi tinoona zvitinha zvinoshandiswa pakuvaka. Mubindu makasakurirwa mukaisiwa mashanga kuti mvura irege kukurumidza kupera.

Mataera anogadzirwa nemapuranga akaiswa pasi mumba. Munhu arikufamba pane zuva ririkuoneka richibudikira.

Nzvimbo inoratidza kuti panotengeserwa zvakasiyana siyana, nechekumberi amai varikuronga zvinhu zvavanotengesa pamusika wavo, mabhasikiti anooneka rimwe riri pakakwirira rimwe riri nechapazasi kudivi ravo rekuruboshwe. Vanhu vazhinjj varikuoneka vachifamba vamwe vakamira zvichireva vane zvakasiyana siyana zvavarikuda kutsvaga nekutenga.

Maruva matsvuku anoonekwa pamuti kana kuti gwenzi rikuratidza kusvibira zvichireva kuti rine utano hwakanaka. Maruva anenge mashanu arikuonekera .

Imba ine une ruvara ruchena. lne ungwandangwanda huri pairi. Hwindo rimwe chete repadenga rakavhurika. Hapana munhu ari kuoneka pamba apa.

Mufananidzo waJerry uyo anoita mutambo naTom unofarirwa nevana vadiki unowonekwa pachidziro. Pane pendi dziri muzvigubhu pamudhuri wakapendwa neruvara rwebhuruu rwunoonekwa. Vanhu vaviri vanoonekwa mwana ari nechekumberi nemunhu mukuru ari nechekumashure akapfeka hembe yeruva rwebhureki.

Umo mumugwagwa. Vanhu nemotokari zvirikufamba mumugwagwa. Divi rekuruboshwe kune motokari zhinji. Divi rekurudyi motokari ishoma parikudarika vanhu. Vakadzi vatatu vanoonekwa vese vakatakura mabhegi. Umwe ane bhegi rekumusana, akabata pepabheki ine maputi.

Apa pasi pomuti mukuru une mumvuri. Pakapakwa motokari yeruwara ruchena nemabhasikoro. Bhasikoro rimwechete rakamira roga matatu akazendamira muti rimwechete rakazendamiswa pane zvitinha zve simende.

Makwenzi akasiyanasiyana akapindanapindana mukukura kwawo. Ane mashizha oruvara rwegirini. Muti uri nechokumashure. Denga rinoratidza kuva risina makore.

Marara emhando dzakasiyana siyana akaraswa panzvimbo iripedyo ne bhusita remafoni. Mapamba, zvigubhu, mabhodhoro makadhibhokisi zvakasanganiswa pakuraswa. Zvinopiswa dzimweni dzenguva ngadzipiswe.

Nzira yekusvika kugedhe ine heji yakachekererwa zvinonwisa mvura . Miti yakasvibira. Imwe ine ruvara rutsvuku. Matangi maviri eruvara rwegirinhi akaiswa pakakwirira. Kunze kunoratidza kuva nemakore mashoma.

Bhazi rine ruvara ruchena norutsvuku rakamira. Rinoratidza kuti rakanyorwa zvinozopedzisira nokti "TOURS". Pada riri pachiteshi, riri kutakura vanhu kana kuburutsa vanhu.

Madzimai nevarume varikutengesa nekutenga mumusika unotengeswa zvirimwa. Hanyanisi dzakaunganidzwa. Marara akaungaudzwa. Matengi emvura aripo padenga, maviri matema nerimwe chete reruvara rwegirinhi.

Chivezwa chine ruvara rwebhureki. Chinoisirwa mudziyo unonzi terevhizhoni. Chine madhirowa maviri ekuzvuva uchiisa zvaunodamo. Chakasendekwa pachidziro kana kuti mudhuri wakavakwa nezvidhinha.

Murume ane nhumbi chena kumusoro uye akabereka bhegi dema arikufamba akananga kune murume akagara pachituru uye kumberi kwake kune motokari ye bhekasi ini kurudyi kwake kurikuoneka kombi ye yero arikufamba akabata zvikari zvipepa zvichena.

Umu mudhorobha. Pamugwagwa inobatana ichiparadzaniswa nemarobhoti. Mudzimai arikufamba akananga kumarobhoti. Vamwe vanhu varipo vari kuonekwa nechekure vachifamba kuenda kunzvimbo dzavo dzakasiyana - siyana. Motokari dzakasiyana. Dzimwe dzakapakwa dzimwe dziri kufamba mumugwagwa.

Uyu mugwagwa uri mudhorobha. Mukadzi ari kutengesa akagara pachituro, murume ari kutengesawo akamira akazendama chidziro. Murume akabata pepabhegi yekwa 'OK' arikufamba achiuya kuno kumberi kwemufananidzo. Vamwe vari kuendawo kunzvimbo dzavo dzakasiyana siyana.

Umu munhandare inotambirwa kiriketi. Mutambi wakabata bhora urikuda kurikandira kune acharirova nechimuti. Huswa hwakasvibira, munhu uyu muchena, vamwe vari kuona vakagara kunzvimbo dzekugarira uko.

Ngamera nemuridzi wayo vakamira . Muridzi wengamera akabata tambo yakasunga ngamera. Arikutarira mwedzi urikuvhara zuva.

Nzvimbo yakafaranuka ineuswa hwakasvibira panedzimwe nzvimbo dzimwe nzvimbo hadzina kusvibira. Miti yakasvibira iri nechekure.

Vanhu vane zviitwa zvakasiyana siyana vari mudhorobha vamwe vanotengesa vamwe vanongofamba vamwe vakamira anotengesa eya taimu ye USD ane mutengi ari paari pane sumburera ine mavara akasiyana siyana.